Aanafaalama oyendji oha ya kala ta ya munu oongombe , oongombe odhina omauwanwa oshoka ohadhi vulu okuza omahini e taga kalandithwa po, ye mwene gwofaalama ti imonene oshimaliwa she.

Uuna tashi ya pokukwata oohi, aantu oyendji oye hole okulongitha onete. Oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji poshikando.

Ovenduka Ovenduka oyo oshilandopangelo sha Namibia. Movenduka omuna oopate dhili pamukalo nenge nditye pamuthika lela. Oopate dha kolongwa tadhi monika nawa.

Onkoshi. Yamwe ohaya ithana tayati onime. Onime oyo oshiyamakuti shoka hashi adhika mEtosha. Oshinamwenyo shika osha simana oshoka oshipa shawo ohashi longithwa onga omuzalo kaakwaniilwa.

Ngele tashi ya pokupulula momapya, aantu oyendji oye hole okulongitha embakumbaku. Embakumbaku ohali kwathele okupulula oshimpungu oshinene muule wethimbo efupi.

Uuteku woondjuhwa. Aanafaalama oyendji oye hole okutekula iikwamawawa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa onyama yadho, nenge yamwe otaye dhi tekula opo ya vule oku dhi landitha po.

Ombuga MoNamibia ohamu adhika ombuga ndjono hayi ithanwa Namib. Ombuga ndjino oyili kuumbugantu woshilongo. Mombuga mono ohamu adhika iimeno miinanwenyo. Yimwe yomiinamwenyo hayi adhika mombuga oyo oosino nuumenye.

Iikulundundu muuyuni omuna iikulundundu yi ili noyi ili , iikulundundu olyo emanya ndola lyashitwa komuwa kalunga, ashike ohali monika lina olupe . Omalupe giikulundundu unenenene oha geya po shikolelela komeya ngoka haga vulu kukala taga tondokapo nenge kombepo ndyoka hayi kala yili po pehala mpoka.

Aanafalama oyendji ohaya munu iimuna yamwe oyena oongombe, oongombe ohaye dhi tekula nuuna dhaningi odhindji ohaye dhi landitha po etaya mono mo oshimaliwa, yamwe otaya munu oongombe opo yiimonene mo omahini gokulya nenge yega landithe po yo yamone oshimaliwa.

Oshikunino, aanafaalama oyendji yomoshilongo shetu Namibia oye na iikunino, iikunino mbyono haya kala taya meneke mo uumeno uushuushuuka etaye wu landitha po kwaamboka ya hala ya ka meneke woo.

Oshikunino, aanafaalama oyendji oya tokola opo ya kale ye na iikunino yawo. Oshikunino ohashi kwathele okukutha po oluhepo, unene tuu kumwene gwasho oshoka mwene gwoshikunino oha vulu oku imonena iipalutha ye tayi zi moshikunino moka.

Ombuga, moNamibia omuna ombuga ndjoka hayi ithanwa Namib, mombuga mono omuna ehala nlyono ha li ithanwa Nadita, Nadita oko okala hono ka ikalelekelwa ke li mombuga mono omuntu tavulu oku kala athuwapo nenge iimonena iikulya niikunwa kombiliha lela.

Aanafalama oyendji moNamibia oyena uukunino. Uukunino mbuno omuna iimeno yi ili no yi ili mbyono ya kunwa kokule niimeno iikwawo, shino ohashi kwathele opo iimeno yaatandalathane omikithi dhi ili nodhi ili. Oshasimana uunene oku kuna iimeno yi ili kokule nenge yipa omahala.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo shoka hashi adhikaa moshilongo shetu Namibia . Oshinamwenyo shino ohashi adhika mokashana Etosha. Oshinamwenyo shino ohashi nana aatalelipo taya zi kiilongo yiili noyili, etaya futu oshimaliwa omanga inaaya pita poongamba .

Oonkoshi Onkoshi osho shimwe shomiiyamakuti mbyoka hayi adhika moNamibia. Oshinamwenyo shino ohashi adhika mokashana hono haki ithanwa Etosha.

Aanafalama oyendji moNamibia, oye na iikunino. Oshikunino oshi na uuwinayi uuna tashiya poku shi eta po. Oshikunino osha pumbwa omuntu ta longitha oshimaliwa oshindji. Oshimaliwa shono tashi longithwa okulanda ominino nokufuta omeya.

Enongelo, moshilongo shetu uuna okanona ka gwanitha oomvula hamano oha ka tameke enongelo osha simana kehe okanona ka ye kenongelo, oshoka enongelo olyo tali gandja oondunge kuunona.

Eno lyomuthiya Eno lyomuthiya olyo limwe lyomiimeno mbyoka ya simana moNamibia. Oshimeno shino oshihole pohala mpono ihaa pu lokwa shinene nenge nditye ohashi adhika mombuga.

Aanafaalama oyendji oha ya kala yena iikunino yawo nuuna shathiki pethimbo lokukuthamo iilikolomwa yawo, ohaya kala yi ipandula oshoka ohaya kala ya teya nawa, ye na iilikolomwa yagwana noyindji

Onkanga osho shimwe shomiinamwenyo yiikwamawawa mbyoka hayi adhika moshilongo shetu. Oonkanga ohadhi eta iiponga moondjila oshoka odhi hole oku kala tadhi taaguluka oopate pethimbo aahingi taya hingi kopate.

MoNamibia omu na aanafaalama yi ili noyi ili. Aanafaalama ohaya kala ye na iinamwenyo ya yooloka. Yamwe oye na oondjuhwa. Oondjuhwa ohaye dhi tekulile opo ya vule okulanditha omayi gadho.

Moshilongo omuna omikalo odhindji dhoku kwata oohi, yamwe ohaya longitha oonete, yamwe ohaya longitha oondjolo. Oonete ohadhi endelele oshoka ohadhi kwata oohi odhindji muule wethimbo efupi.

Uungomba. Muuyuni mbuka wopaife iilonga oyindji ahayi longwa komashina nenge komambakumbaku ngono gatulwapo. Shino osha eta oluhepo olunene moshilongo oshoka iilonga mbino yali tayi vulu oku longwa kaamati nenge kaalumentu oya pingenwapo komambakumbaku ngoka haga longo iilonga methimbo efupi taga endelele, shono shatula aantu oyendji yakale inaya monawe iilonga.

Iitalapata osho oshituthi shaawambo shoka hashi dhanwa konima yohango uuna aayihokani yatungu egumbo lyawo. Ohashi dhanwa nee unene konima yoomvula mbali nenge ndatu uuna aayihokani mboka yaali yena okanona. Aakuluntu ayehe yokomazimo ngano gopaali haya ithanwa opo ye ye yanyanyukilwe pamwe yo ya tale nee elugo lyomukulukadhi.

Omatama Omatama ohaga menekwa miikunino. Omatama oga simana oshoka ohaga landithwa po ye omuntu ti imonene oshimaliwa she. Omatama ohaga vulu okutulwa momweelelo e taga ningi omuhoka gwa pama.

Uuteku woondjuhwa owo uuteku mboka uuwanawa monkalamwenyo yomuntu oshoka, ngele totekula oondjuhwa oto vulu okwiimonenamo iimaliwa. Oto vulu okulanditha omayi, otovulu woo okulanditha onyama yondjuhwa , otovulu okulanditha uuyuhwena , otovulu okulanditha omakondombolo nuundema ngweye twiimonene oshimaliwa wushilongethe moompumbwe dhayoolokathana.

Uunafaalama woongombe owo uunafaalama mboka uudhigu oshoka oongombe adhihe ohadhi vulu oku kala dhasa po komikithi dhi ili nodhi ili yemwene gofaalama takala inaa monamo sha. Uuwanawa wawo oombono kutya uuna dha kala dhina uukolele ohadhi vulu okuza omahini ogendji etaga landithwa koofaabulika dhi ili nodhi ili.

Oshithima sho mahangu, oshithima sho mahangu osha simana unene mo muthigululwakalo gwaawambo, oshoka osho hashi liwa piituthi mbyoka unene ngele aantu ta yeya oku tseyika nenge uuna okanona taka lukwa, ohashi liwa wo uuna pena aayenda taye ya megumbo, oshili sha simana ku kehe omuwambo.

Iikunino Oshikunino osha simana monkalamwenyo yomuntu. Sha simana kumwene gwasho, oshoka ohashi mu etele iiyemo, sho osha simana kwaamboka haya longo mo, oshoka omo haya mono iiyemo yawo yokomwedhi, sho osha simana koshigwana, oshoka ohashi vulu okukala sha ninga iikulya mbyoka hayi vulu okukala ya gandjwa moshigwana nenge momukunda.

Moshilongo shetu omuna uunshitwe wayooloka . Otamu adhika iimeno yili noyili niinamwenyo yili noyili. Shimwe shomiimamwenyo osho onduli. Oshinamwenyo shika osha simana molwaashoka ohadhi nana aazayizayi , taya zi kiilongo yiili noyili . Ohaye ya moshilongo shetu yatale oshinamwenyo shoka, ashike uuna tayeya okutala oshinamwenyo shika ,oyena okukutha iiyemo opo yafute epangelo nenge oshiketha shayo.

Iikwamawawa, miikwamawawa omu na iinamwenyo oyindji mbyoka hayi vulu okutekulwa kaanafaalama. Yamwe ohaya tekula oondjuhwa, taye dhi tekula opo dhi vule okukala dha vala uuyuhwena, yo yewu landithe po yi imonene mo iiyemo yawo, nenge otaye dhi tekula, opo dhi vale omayi yo ya landithe po omayi ngoka yi imonene mo iimaliwa. Yamwe otaye dhi tekula molwa onyama yadho, opo ye kedhi landithe po molwa onyama.

Oshikunino Aanafaalama oyendji oye na iikunino, moka haya ku nu nenge haya meneke iimeno yi ili noyi ili. Oshikunino osha simanekwa molwashono ohashi gandja iiyemo uuna mwene gwasho a tameke okukutha mo iinima tayi landithwa po kaanafalama nenge kaakwashigwana, opo a vule oku imonene iimaliwa, osha simana wo kaaniilonga mboka haya longo mo, oshoka ohaya futwa e taya imonene oondjambi dhawo kehe komwedhi.

Omamanya, moNambibia ohamu adhika omamyanya nenge nditye iikulundundu mbyoka yi na olupe lwapumba ,olupe talukumitha oshoka iinima mbika oyashitwa kutate Kalunga .Omalupe goomamanya ngano oha geya po una poyima pwa pita ombepo onene nenge shi ikolelela komvula ndjoka ya piti po.

Eno lyomuthiya. Eno ndino olya simana shinene moNamibia oshoka ohali adhika koshimaliwa shosipenitha, lyo olya simana shinene oshoka ohali panga omukithi gwendjandja.

Oshikunino, uuna omunafaalama ena oshikunino ohashi mu kwathele shimweetele iiyemo, sho ohashi kwathele mboka taa longo mo opo yakale yiilikolela iiyemo yawo, sho ohashi kwathele omunafaalama iimonene iihulunde ye yopawumwene, sho ohashi vulu kukwathela omunafaalama avule kulanditha po iihulunde mbyoka nenge iilikolomwa mbyoka keesitola eenene dhina ehalo lyokulanda , ohashi kwathele omunafaalama akale amona iihulunde ye yokomvula.

Uunafaalama woongombe, oongombe odha simana oshoka ohadhi etele mwene gwadho oshimaliwa uuna oongombe dhakoko ohadhi vulu woo okulandithwa po etadhi etamo oshimaliwa ishewe mofaalama. Uuwinayi woongombe owo mbono okutya oongombe ohadhi vulu kukala dhakwatwa komukithi etadhi sipo adhihe thiluthilu nenge owenda etadhi sipo adhihe thiluthilu, namwene gofaalama ohavulu akale iniimonena mosha akana thiluthilu.

Ombwa, yamwe oha yeyi ithana taya ti Katali. Ombwa oya simana oshoka uuna omuntu wuna ombwa yili pepya lyoye nenge pegumbo lyoye, ohayi kwathele moku gwedha oombudhi osho wo ookalyamupombo mboka taya kambadhala oku yaka mo omaliko goye.

Moshilongo shetu Namibia omuna efuta. Efuta ndono ohali adhika kuuninginino waNamibia. Kefuta ohaku adhika uudhila womaludhi gi ili nogi ili mbono hawu kala tawuli oohi.

Ondjuhwa. Ondjuhwa oyo yimwe yoshiyelelwa sha simana ngele tashiya momuthigululwakalo goshiwambo. Ondjuhwa ohayi liwa uuna puna okanona taka pitithwa mondjugo . Ohayi liwa uuna aantu tayeya kuutenya. Ondjuhwa oya simana oshoka oyina onyama oyindji.

Oshikunino oshina uuwanawa kumwene gwasho oshoka ohashi iihulunde niikwamboga , mbyono mwene gwawo tavulu okuyilandithapo eti imonenemo oshimaliwa . Oshikunino oshina ombinga oombwiinayi ominino dhasho odhina ondilo, dho ohadhi pula omeya ogendji.

Aanafalama oyendji ohaya munu noongombe dhono dhi na omauwanawa nomauwinayi ogendji .Uuwanawa owo mbuka kutya ongombe ohayi vulu okulandithwa po e to imonene shoye mwene onga omunafaalama . Ombinga yimwe oongombe ohadhi vulu okukala dha kwatwa komikithi e tadhi si po mono omunafaalama ha vulu okukala ina mona mo sha.

Oondjamba, ondjamba oyo oshinamwenyo tashi adhika mokashana. Okashana hono hatu ithana kutya Etosha. Oondjamba odha simana oshoka ohadhi nana aatalelipo tazi kiilongo niilongo tayeya oku talelapo oshi tinda shetu Namibia.

Oombahe Ombahe oyo yimwe yomiiyamakuti hayi adhika moNamibia. Oshinamwenyo shino ohashi nana aazayizayi nenge ndi tye aataleli po taya zi kiilongo niilongo. Sho shene ohashi adhika mokashana hono haki ithanwa Etosha. Oshinamwenyo shino oshiwaanawa nenge nditye osha simana unene.

Oshikunino oshina omauwanawa oshoka ohashi etapo iihulunde mbyono hatu vulu okukala tatuli etatu imonene oovitamine. Kombinga yimwe oshikunino odhigu kweetapo oshoka ominino dhasho ohadhi kala dhina ondilo naaniilonga mboka taya tulamo ominino ndhono ohaya futwa oshimaliwa oshindji.

Oohi dhodhene odha simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohadhi vulu okulandithwapo , omuntu tiimonenemo iiyemo yemwene . Oohi ohadhi vulu wo okukala dhakandulapo omukaga , shaashi ohadhi longithwa okweelelwa.

Oondjamba, aandonga ohaye yi tumbula taya ti Kahenge. Ondjamba oyo yimwe yo miiyamakuti moNamibia, oya simana oshoka ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo, ashike kombinga yimwe uuna waadha Oondjamba dha ponokele kombinga ndjono yoko mikunda ohayi vulu oku ningila aakwashigwana omiyonena oku teya gula po oondhalate nomapya gawo, ohayi vulu wo oku dhipaga aakwashigwa.

Oshikunino aluhe osha simana uuna omuntu e na okakunino she mono hi imonene sha shokutula pepunda. Oyendji oye na uukunino mboka ya kuta aantu yopomukunda nenge yopomudhingoloko mpono opo a kale tayi imone iiyemo yawo komayandelo gomwedhi. Shono sha hwepopaleka oonkalo yoluhepo momikunda nenge momidhingoloko odhindji.

Oongombe, oongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekula unene tuu kaasamane. Odha simana oshoka ndhono oonkiintu ohadhi vulu oku kandwa eta dhi eta po omahini ngono haga vulu okuliwa niimbombo.

Namibia Desert, ndika olyo edhina lyombuga ndjoka hayi adhika moNamibia . Ombuga ndjika ohayi adhika kuumbugantu waNamibia . Momumbuga muno ohamu adhika iinamwenyo niimeno mbyoka hayi vulu okukala yakoka nonando inayi mona omvula yagwana.

Uuteku woondjuhwa. Aanafaalama oyendji ohaa tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odhi na ondilo okudhi tekula, oshoka omiti dhadho odhi na ondilo niikulya yadho oyi na ondilo. Oondjuhwa odhi li nawa, oshoka ohadhi gandja onyama nuuna dha ningi odhindji, mwene gofaalama oha vulu okulanditha po dhimwe, e ta imonene iimaliwa.

Moshilongo shetu omuna omaudhano giili nogili, unwe womuudhano mbuka okuhinga uuthanguthangu . Aantu mbano ohaya thigathana etaya sindana nenge yiimonene iinima yawo iiwanawa.

Iiyamakuti oyo iina mbyoka hayi adhikwa momakuti . MoNamibia omuna iiyamakuti yiili noyili ngaashi oonkoshi, oondjamba, oonduli , oongolo nayilwe. Oonkoshi oyo iinamwenyo mbyoka yasimana unene oshipa shasho ohashi longithwa okuzalwa kaakwaniilwa opo yakale yena oonkondo ngaashi oonkoshi.

Uuteku woohi, aanafaalama oyendji oyena oofaalama haya tekula mo oohi. Oohi odhi na iilonga oshoka ohadhi kala tadhi pula okulya kehe esiku opo dhi koke, opo dhi vule okulandithwa po, ye omunafaalama tiimonenemo oshimaliwa.

Ombuga, moNamibia omu na ombuga hayi ithanwa oNamib. Ombuga ndjono ombwanawa moshilongo shetu oshoka ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili ta yeya okutala mombuga mono e taya futu iimaliwa mbyoka hayi kwathele okuyambula po oshilongo moompumbwe dhi ili nodhi ili. Mombuga yetu ohamu adhika iinamwenyo niimeno yi ili noyi ili.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa molwa omatompelo gi ili nogi ili ngaashi oonkadhindjuhwa ohadhi vala omayi e taga landithwa po noondjuhwa ndhono oonene ohadhi vulu okukala dha koka e tadhi landithwa po dhi na omwenyo.

Ombwa yomomeya. Yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya ohayi ithanwa ombwa yo momeya . Oya simana oshoka oshipa shayo ohashi longithwa moku zalekwa kaakwaniilwa yaawambo. Omagadhi gayo ohaga longithwa oku panga iilalo mbyoka ha yi adhika momitse dhuunona.

Aanafalama oyendji oyena uukunino nuukunino muno ohamu menekwa nenge nditye muna uumeno wu ili nowu ili. Yamwe ohaya meneke omatama. Omatama ogasimana oshoka oho haga tulwa momuhoka opo gukale gwapama.

Iikunino iiwanawa monkalamwenyo yomuntu oshoka aantu ohaya vulu okukala tayi imonenemo iikwamboga niihulunde yawo, mbyoka hayi kwathele okutidhapo omikithi . Oshikunino ohashi kwathele wo aantu yopomukunda yakale yamona iilonga yo yiimonenemo iiyemo yawo kamaandelo gomwedhi . Oshikunino ohashi kwathele okukwathela omazimo nenge okuhelelitha.

Oongombe odho dhimwe dhomiimamwenyo mbono hayi vulu oku kala yakwathela unene moshilongo shetu. Uunafalama wiimuna owa simana oshoka onyama ohayi vulu oku kala yatumwa kiilongo yimwe, yo iilongo tayi gandja iimaliwa koshilongo shetu mbyono hayi vulu kukwathela oshilongo shi kale shina iimaliwa oyindji inashi mbangolota nande.

Oohi osho shimwe shomiikulya yaakwashigwana, ohashi vulu okukala sha longithwa okuliwa pokwenye nopethimbo lyomvula. Okutya ombinga yimwe Omuwamo okwa tile oohi ihadhi liwa kuutenya, uuna wa mona to pewa oohi kuutenya otashi ulike kutya ino pandika.

Aakwankala MoNamibia omu na omihoko dhi ili nodhi ili nomuhoko gumwe gwa pumba lela moshilongo shetu ogwAakwankala. Mbano oyo aantu mbono ohaya kala mokuti. Yo yene ohaya li iiyamakuti nomatindi giimeno mbyono hayi kala mokuti.

Shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo osho ondjamba. Ondjamba ohayi adhika mokashana hono haka ithanwa kutya Etosha National Park. Okashana hono kiinamwenyo okena iinamwenyo yi ili noyi ili mbyono hayi nana aazayizayi. Uuna aazayizayi ta yeya moshilongo shetu, ohaa futu iimaliwa oyindji mbyono hayi longithwa kepangelo okutidha po oluhepo moshilongo shetu.

Omithitu Omithitu ogo omahala ngoka haga adhika momikunda, omangande moka hamu adhika iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti ngaashi omambungu, ookaandje niinima mbyoka hayi vulu okukala tayi ya okulya iimuna pomikunda. Momuthitu ohamu adhika omanamwenyo omanenene ngaashi oonkoshi.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka gasimana no havulu okunana aazayizayi nenge nditye aatalelipo go ondundu dhoka hadhivulu oku adhika kombinga ndjiyaka yokombuga. Oondundu ndhoka hadhi monika nawa oshoka oha muvulu okwa dhiika ondjima noshowo omatotongwe yombino oyone hai nana aatalelipo havulu oku kala yafuta oshimaliwa moshilongo

Ondjuhwa, Ondjuhwa yondema oyo Ondjuhwa ndjono inayi vala nale. Okandhindjuhwa oyo Ondjuhwa ndjono hayi kala yi na uuyuhwena uushona. Pamathimbo ogendji ondjuhwa ndjino yi na uuyuhwena uushona ohayi kala yi na ombepo ombwiinayi. Ohayi vulu oku kala tayi tidha uunona mbono uushona megumbo nando kawu na sho weyi ninga.

Ombahe oyo shimwe shomiiyamakuti mbyoka hayi nana aataleli po yeye koNamibia oshoka oshinamwenyo shino oshinamwenyo shapumba sho oshi na olupe oluwanawa . Oshipa sha sho ohashi vulu okulongithwa onga oshizalomwa shaantu mboka haya kala mofuka nenge tashi gandjwa kaakwaanilwa yo moNamibia.

Ondjamba Ondjamba oyo yimwe yo miiyamakuti mbyoka hayi adhika moshilongo shetu Namibia. Ohayi nana aatalelipo taa zi kiilongo niilongo opo yeye ye yitale, oshoka oya pumba na oyili owala miilongo yimwe yaAfrica.

Aantu oyendji ohaya longo moofambilika. Oofambilika odhi ikolelela kutya oofambilika mono ohamu ningwa shike. Yamwe ohaya longo moofambilika dhiikunino, yamwe ohaya longo moofambilika dhiiyimati iiyimati mbyono hayi tulwa miipakete eeta yi kalandithwapo.

Omukwa Omukwa ogo gumwe gomomiti ndhoka hadhi adhika momakuti. Omuti nguno ohagu tula ko omakwa ngono haga liwa. Omuti nguka ogwa simana, oshoka iipeta yago ohayi vulu okupanga mpoka pwa kwatwa komvula, ano ohayi panga okashelu.

Embakumbaku lyolyene olyo limwe lyomiiyenditho mbyoka hayi kwathele monkalamwenyo yomuntu kehe miilonga oyindji yi ili noyi ili. Embakumbaku ohali kwathele okupulula, ohali kwathele okuyungula iilya yomahangu polupale nohali kwathele okukuna. Omashina gamwe goombakumbaku ohaga kwathele wo okuteya.

Uutekinolohi Uutekinolohi owe etelela omashina gi ili nogi ili, ngono ga ninga iilonga oyindji yi kale iipuupuka mokulongwa. Opu na eshina ndyono hali tete ongwena, hali tete tali endelele, hashi kwathele noku li opo omuntu a kale a teta ehala enene muule wethimbo efupi.

Omahala gomatalelopo. MoNamibia omuna omahala ogendji gomatalelopo. Muna iikulundundu, uushana wiinamwenyo, noshowo oombuga. Opuna oshikulundundu shono shedhina Spitzikoup, shono shi holike unene kaazayizayi, ohayeya okushitala moNamibia, nuuna taya tala, ohaya kala ya futa oshimaliwa koshilongo shono hashi kwathele moompumbwe dhoshilongo.

Ombuga MoNamibia omu na ombuga hayi ithanwa Namib. Ombuga ndjika hayi adhika kuumbugantu woshilongo. Mombuga omu na oosino noshowo uumenye.

Onkanga oyo yimwe yomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa moNamibia kaanafalama. Onkanga yomwene ohayi vulu okulongithwa onyama yayo tayi liwa, nenge uunimwena wayo uunkangona tawu landithwa po. Kombinga yimwe uuna wa adha onkanga yili mokuti ohayi vulu okweeta iiponga yomoondjila, oshoka ihayi monenwa ko. Ohayi eta omaipumo mumwe giihauto.

Ombakumbaku oya simana muuyuni mbuka wopaife, oshoka oya ninga iilonga ayihe yomepya iipuupuka shono hayi kwathele unene mokupulula, ohayi pulula oowili oonshona lela, mbalambala oshilonga oshapwa, ashike uuwinayi woombakumbaku oombuno kutyaa shampa weetha epya lyakala tali pululwapululwa koombakumbaaku ohali vulu okukanitha uuhoho ishewe oombakumbaku ohayi futwa oshimaliwa oshindji.

Uunafalama woondjuwa owo uunafalama mboka wa simana moshilongo. Ohawu vulu okukwathela mwene goondjuhwa a kale ta mono iimaliwa, oshoka aantu otaye ya okulanda oondjuhwa kuye. Uuna omunafalama ta landitha omayi otiimonene oshimaliwa she mwene shomondjato. Uuna omunafalama ta landitha uuyuhwena mboka uushona kaanafalama ooyakwawo mboka ya hala ya ka mune, natango oti imonene oshimaliwa.

Shiyenga shanangombe, Omvula ya simana unene monkalamwenyo yetu oshoka ohayi tu etele omeya ngoka haga kokeke iiyimati yetu nenge nditye iimeno yetu momapya , omvula ohayi tu etele omeya gefundja mono aantu haya imonene oshiyelelwa shawo, oohi.

Uudhila, uudhila wowene ka wu holike kaa kaantu mboka ha ya longo omahangu oshoka uudhila oha wu vulu oku kala wa lyapo iilya ayihe shekesheke, shono hashi ningi aantu mbono ye na omapya opo ya kale ye na omandoloma ta ya pompola kehe ethimbo opo ya tidhile uudhila kokule wo waha lye po woo iilya yawo.

Oondjamba. Oondjamba oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika moshana haki ithanwa Etosha. Ondjamba oya simana oshoka ohai nana aatalelipo tazi kiilonga niilongo taye ya oku talelapo. Uuwinayi wondjamba owombo kutya una yi iya kamo mokashana mono ohai vulu oku kadhi paga aantu nenge yi yanagule omapya gaa kwashigwana

Uunshitwe, oshilongo shetu osho oshilongo shoka sha shitika shi na uunshitwe wi ili nowi ili, shimwe shomuunshitwe shoka hashi monika nawa osho iikogo mbyoka hayi kala yi li mombanda tayi monika yi na enyanyu ya hala okuloka.

Namibia osho oshilongo shimwe sho miilongo ya Africa shoka hashi adhika iimeno yi ili noyi ili ngaashi endombo . Olyo limwe lyomiimeno mbyoka ya simana moNamibia oshoka ohalivulu okupanga omukithi gwendjandja ,lyo woo ohalivulu okupanga omupya ,ohali vulu woo okupanga omukithi yoondjuhwa.

Ombuga oyo ehela ndyoka hali adhika miilongo yi ili noyi ili. Ehala ndyoka ihali lokwa nenge ndi tye ihali mono omvula ya gwana. Mehala mono ohamu kala iimeno ngaashi oWelwitchia Mirabilis oshowo eno lyomuthiya. Ehala ndyono ohali kala ewanawa, oshoka ohali nana aazayizayi taya zi kiilongo yi ili noyi ili e taye ya ye li talelepo yo taa futu iimaliwa koshilongo.

Iingulu oyo oshinamwenyo shono sha simana unene pamuthigululwakalo gwAawambo kehe omuntu nenge nditye kehe egumbo ohali kala li na oshingulu shono hashi tekulilwa opo shilandithwe po nenge tashi li wa po unene piituthi yomanyanyu. Oshingulu oshiwanawa oshoka ohashi zi omagadhi uuna sha telekwa. Omagadhi ngono ohaga vulu okulanditha po ye mwene goshingulu ti imonenemo iiyemo ye.

Ondjuhwa oyo shimwe shomiitekulwanamwenyo shoka hashi adhika momagumbo ogendji miitopolwa yaWambo. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa opo dhi kale tadhi valathana. Yamwe ohaye dhi tekulile opo dhi kale tadhi vala omayi ngoka taga vulu okulandithwa po. Yamwe ohaye dhi tekulile opo dhi vule okulandithwa po dho mwene nomwenyo gwadho. Ondjuhwa oya simana oshoka ohayi liwa uuna megumbo mweya aayenda.

Aanafalama oyendji ohaya tekula iinamwenyo yi ili noyi ili. Yamwe ohaya tekula iikwamawawa, yamwe ohaya tekula iimuna. Iikwamawawa oyindji ohayi tekulilwa omayi gawo taga landithwa ye mwene gofaalama ti imonene mo iiyemo.

Ehwiyu .Oshinamwenyo shino ihashi monika naana unene omutenya. Ohashi monika owala uusiku . Oyendji oyi itayela kutya oshinamwenyo shino ohashi longithwa kaalodhi.

Embakumbaku olyo limwe ndyono hali kutha po omikundu ngele tashi ya kiilonga yomepya. Ohali kwathele okupulula oshipambu oshinene muule woowili oonshona. Uuwinayi wombakumbaku owo mbono kutya oli na ondilo. Ohali futwa iimaliwa oyindji.

Oohi odha simana oshoka ohadhi vulu okukwathela okukala aakwashigwana taa kwata oohi yo taya pewa iisimpo. Oohi ohaya vulu okuzako nadho, e taya kedhi pungula komagumbo gawo. Tadhi ya kwathele okukala taya li pamwe naanegumbo yawo. Oohi ohadhi vulu okukala dha tuminwa kiilongo yo kondje, yo iilongo mbyono tayi landa nduno koshilongo shetu.

Uuna wa mono omunafalama ta tameke po oshikunino ohashi mu pula ondjila ondeka, oshoka okuna okulanda iinima mbyoka yina ondilo. Yimwe yomiinima mbyoka ongaashi ominino, okuna okufuta omeya gena ondilo. Okuna okukala alanda iitopolwa yi ili noyi ili mbyoka hayi longithwa mokulonga po ominino dhomeya.

Oongombe dhoka oonkadhi ohadhi vulu okulongithwa okunana iiti. Oongombe dhoka oondumentu ohadhi vulu okulongithwa okunana omatemba, okulonga iilonga mbyoka iidhigu ngaashi wo okupulula. Oongombe odha simana oshoka ohadhi si miituthi iiwanawa nenge iiwinayi. Ohadhi vulu okuliwa moosa nomoohango. Oshipa shadho osha simana kaakwaniilwa.

Oohi dhoshiwambo dhodhene odha simana mokukalamwenyo komuntu. Oohi ndhino ohadhi vulu okukwatwa dho tadhi kukutikwa nuuna dha kukutikwa ohadhi vulu oku landithwa poopenzela nenge pomatala ye ngoka ta landitha ti monene mo iiyemo mbyoka ta vulu oku longitha aka lande oompumbwe dhe. Oohi odha simana oshoka odhina oovitamin.

Oohauto Oohauto odhili omaludhi gi ili nogi ili, unenenene opuna oohauto dhoka hadhi ithanwa kutya odhina omalola geli ga ne ,o4by4 nenge tutye ne oshimpungu sha ne. Ohauto ndjino oyina omalola ga kola, noyo hayi longithwa unene uuna pena efululu.

Aanafalama oyendji ohaa kala yena oofalama dhawo moka haya kala taa longo iilonga yi ili noyi ili. Ashike muuyuni mbuka wopaife iilonga oyindji ohayi longwa po owala komambakumbaku nenge nditye komashina ngono omanene shi vulithe muuyuni wonale mono aantu kwali haya kala mwene yiikwatela po taya kunu. Oyendji paife ohaa longitha omambakumbaku okukuna, okupulula, okuyungula nosho tuu.

Oongolo odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi vulu okukala ya nana aazayizayi, nenge tutye aantu yokiilongo yiili yeya ya talele po Namibia. Shomwene oshinamwenyo shika oshipa shasho ohashi longithwa kaakwaniilwa ya yAawambo. Ohashi zaliwa wo unene komalenga momikunda.

Moshilongo shetu omuna iiyamakuti yi ili noyi ili shimwe shomiiyamakuti shimwe yimwe osho ongolo . Ongolo oshinamwemyo oshiwaanawa mokumonika, shina omalwaala omatokele nomaluudhe. Oshipa shasho ohashi longithwa oku zaliwa kaakwaniilwa yaawambo oshoka ohashi ulike uukwakuti. Ongolo ohayi nana aanzayinzayi yeye yeyi tale e taya futu iimaliwa kepangelo.

Efuta. Mefuta ohamu adhika iinamwenyo yiili noyili . Omuna oohi dhomaludhi nomaludhi. Efuta ewanawa oshoka ohali nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Aatalelipo mbono ohaya futu iiyemo koshilongo shoka shina efuta.

Mefuta ohamu adhika iinima iiwanawa oyindji. Ohamu adhika oohi dhi ili nodhi ili dhono hadhi vulu okukwatwa mo, e tadhi ka landithwa. Nashino otashi kwathele oshilongo opo shi kale sha ninga oshimliwa oshindji.

Oondolopa, kehe moshilongo omuna oondolopa dhi ili nodhi ili dhoka hadhi adhika una aantu yomaludhi nomaludhi. Moondolopa mono omuna iimina iiwanawa mbyoka hayi nana na zayi zayi ya ze kiilongo yawo etaye ya yakale yeli moondolopa moka ngashi oondolopa dhokomafuta odhi holike molwashoka ohadhi kala dha talala nawa.

Oshikondo shuunamapya Uunamapya owuna sha nankene epya lina okulongwa. Oyendji nenge nditye aanafaalama mboka haya longo niimeno, oya tokola opo ya kale taya longitha omashina nenge nditye omambakumbaku ngoka omanene, uuna taya pulula, uuna taya kunu, shono sha ningitha iilonga yi kale tayi longwa neendelelo nonondjungu.

Namibia osho oshilongo shoka shina oombuga . Mombuga yaNamibia ohamu adhika iimeno yiili noyili . Shimwe shomiimeno mbyono ohashi ithanwa eno lyomuthiya . Enono ndyono hali vulu okutsana lela uuna lyekutsa. Lyo ekukutu nohali vulu okupanga omikithi nomikithi. Lyo olina wo elago uuna weli pangithwa.

Iikwamawawa, aanafalama yamwe ohaya tekula iikwamawawa ngaashi oombaka, oombaka ohadhi tekulilwa omayi gadho etaga landithwa po nenge uumbakwena nenge uunimwena wawo tawu landithwa po kaanangeshefa mboka ya hala oku ka tekula wo oludhi lwoombaka ndhoka.

Iikwamawawa aanafalama oyendji oya tekula iinamwenyo yi ili noyi ili yamwe oya tokola okutekula oondjuhwa noombaka. Uuteku woondjuhwa noombaka owuna ondilo oshoka iikulya yawo oyina ondilo. Oondjuhwa noombaka ohadhi vulu okukwatwa komikithi etadhi sipo adhihe thiluthilu.

Ombuga. Ombuga olyo ehala ndjoka ihaa limono omwula ya gwana. Uunene kombinga yombuga ohaku a dhika efululu, kmanga kombinga yimwe okuna iikulundundu no mamanya. Mombuga ohamu vulu oku Kanena aantu.

MoNamibia omuna omaunshitwe omawanawa, gi ili nogi ili. Uunshitwe wumwe owomamanya, ngoka haga adhika koombinga dhokuninginino. Omamanya ngono ohaga vulu okukala gena iikololo meni, mono hamu kala muna oondjima.

Oohi odho dhimiikulya mbyoka yi holike kaakwashigwana moNamibia. Oohi ohadhi adhika momilonga, mokanala, moondombe, nomomatale. Dho dhene olundji ohadhi ya nefundja, mono hadhi vulu oku kala dha kwatwa, tadhi kukutikwa, etadhi ya dhi liwe pokwenye, nenge tadhi landithwa opo aantu yi imonene mo iiyemo.

Oshikondo shuunamapya nuunima osho oshikondo shoka hashi longitha omambakumbaku nenge omashina ngoka omanene haga longithwa okupulula, okukuna ,oku tanawuna evi ngele tashiya pethimbo ndjoka lyokulima . Omashina ngoka ohaga ningi iilonga iipu, nohayi vulu okukala yapwa mbala ihaga manapo ethimbo nogeli ga simanekwa koshikondo shuunafaalama unene.

Uuna waadha aantu yomuthigululwakalo gwAawambo taya helele omapungu nenge omahangu , ohashi ya pula iilonga oyindji . Oyendji oya tameke okulongitha mbakumbaku ngono heya kwathele okupulula methimbo efupi, ashike ohayi pulula oshilwa oshinene.

Ombuga, ombuga moNamibia oya simana oshoka omo muna iinamwenyo yetu mbyoka hayi nana aazayizayi kondje. Ohamu vulu oku adhika oshimeno shoWelwitchia Mirabilis osho wo oka meno hoka ka simana haka ithanwa Nara. Ohamu adhika wo Oosino niinamwenyo yi ili noyi ili.

Ondjuhwa Ondjuhwa oya simana unene momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka ohayi liwa uuna tapu ya aantu taye ya oku tseyika kuutenya. Ohayi dhipagwa wo pethimbo puna oshituthi sheshasho nenge shekoleko. Oyo wo hayi liwa uuna okanona taka pitithwa mo mondunda. Ondjuhwa oya simana onga omweelelo gwaayenda momuthigululwakalo gwetu gwaawambo.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi. Oohi odhi na nee omikalo odhindji oku dhi kwata, yamwe ohaya longitha onayilona, taye dhi tula kombanda yomeya muna uukulya, yamwe ohaya longitha oondjolo.

Iilikolomwa yomomapya, yimwe yomiilikolomwa yomomapya ongaashi omapungu, omakunde, iilya, iilyawala ,oontanga dhamukokotwa nosho tuu. Omakunde ohaga vulu okulandithwa po ye mwene gomakunde tiimonene mo iisimpo, iilya ohayi vulu okulandithwa po nenge omuntu tapewa iilya ye tagandja ongombe nenge oshikombo kwaangoka talanditha iilya.

Okukwata oohi, aakwashigwana oyendji yaNamibia ohayakwata oohi nomikalo dhiili, yamwe ohayakwata noondjolo, yamwe ohayakwata noonete, yamwe ohayakwata niishongo, yamwe ohayakwata noo nayolina dhamangelwa komandini.

Aanasikola mboka haya ilongele uunamapya ohaya pandulwa unene moshigwana, oshoka ohaye ya oku humitha ko uukunino mboka wuli momikunda nenge paendondo dha yooloka, mboka itaya vulu oku thika kuuMinisiteli wontumba. Ohaye ya oku ya longa wo kutya, omikithi dhiimeno ohadhi monika ngiini nohadhi kwathelwa ngiini, opo dhaa taandele dhiye kokule.

Oshikunino Aakwashigwana oyendji oye na uukunino momagumbo gawo nenge momapya gawo. Uukunino owa simana monkalamwenyo yomuntu, oshoka uuna iimeno mbi yili mo ya koko, ohayi vulu oku kala tayi liwa kaantu nenge nditye kumwene goshikunino, yo ohayi vulu oku landithwa po, ye mwene gwoshikunino ti imonene mo oshimaliwa.

Aantu oyendji oha ya faalama oondjuhwa nenge nditye oha yedhi tekula shi ikwatelela komatompelo gi ili nogi ili. Yamwe ohaya tekula ya kalandithe oondjuhwa dhomwenyo opo yiimonene mo iisimpo yawo. Yamwe oha ya tekula oondjuhwa ya kalandithe omayi gadho. Yamwe oha ye dhi tekula ya kalandithe uuyuhwena wawo etaya imonene mo oshimaliwa. Oondjuhwa oombwanawa kutekula ashike omiti dhawo odhina ondilo.

Okukwata oohi aantu oyendji ohaya kwata oohi nomikalo dhi ili nodhi ili oyndji oya simaneka okulongitha onete oshoka onete oha yi kwata oohi odhindji poshikando oshindji .

MoNamibia omuna ombuga yagama kuumbugantu, hamu adhika oshimeno shoWelwitschia birnabis shono hashi adhika woo koshihako shaNamibia.

Mo Namibia omuna uushitwe hawu monika nawa. Wumwe womuushitwe mboka hawu monika nawa osho ombuga, ombuga ya Namib. Ombuga ndjika ohayi monika nawa oshoka oyina omamanya ga londothana taga monika nawa, ogo nee haga naana aataleli po mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili, opo yeye yega tale.

Ondjuhwa yoshiwambo ,ondjuhwa yoshiwambo ohayi liwa una megumbo mweya aayenda, ohayi liwa wo komalufuko, ohayi liwa wo piituthi iiwanawa nande okutseyika, ondjuhwa yo oyatambwa ko onga oshiyelelwa shoka shina elago yo ohayi liwa wo kayenda nandjila.

Momuthigululwakalo gwaawambo omwa kala shoka hashi ithanwa kutya iitalapata. Hashi ningwa kwaamboka ya hokana. Taya ithana aakuluntu yawo, e ta yeya oku tala elugo ndyoka ya ninga. Shino ohashi ningwa owala uuna aayihokani mbaka yena po okatumwam'ndilo. Ohayi ithana nee oofamili adhishe dhokombinga mbali ,e ta dhi gongala ,e ta dhi ya pe omagano nosho woo e ta dhi yape omayele ge nasha nondjokana.

Ondjamba oyo yimwe yo miiyamakuti mbyono yasimana unene moNamibia. Oshoka oshinamwenyo shino ohashi nana aatalelipo, uuna aatalelipo ta yeya moshilongo shetu ohaya futu oshimaliwa shino hashi yambulapo eliko lyoshilongo shetu. Kombinga yimwe ondjamba ombwiinayi oshoka ohayi yonagulapo omapya gaanamapya mboka hayalimi omapyagawo.

Oshikunino, aanafalama oyendji moNamibia oyena iikunino yamwe ohaya kunu omapungu yamwe ohaya kunu omatama yamwe ohaya kunu iinima yili noyi ili. Oshikunino oshaanawa oshoka ohashi iimaliwa ningi mwene aninge iimaliwa. Mboka yele momudhingoloko longo oha kala ya tetwa omagulu ihaya ka landawe iinima ko kulu oha landa owa ko shikununo shono shili popepi.

Oondjuhwa Oondjuhwa ohadhi tekulilwa omatompelo gi ili nogi ili. Etompelo lyotango, oondjuhwa ohadhi tekulwa opo dhi vale omayi ogendji ,opo woo ga vule ga ka landithwe po. Etompelo etiyali, oondjuhwa ohadhi tekulwa opo uuna dha koko tadhi landithwa po .

Ombuga, moNamibia omuna ombuga hayi thanwa Namibi. Mombuga mono ohamu adhika eno ndono hali ithanwa eno lyomuthiya. Mombuga ihamulokwa shinene mo omuna efululu.

Iiyenditho yomomeya Yimwe yomiiyenditho yomomeya ongaashi osikepa nowato. Osikepa ohayi vulu okukala ya tumwa yi humbate iinima tayi zi kiilongo niilongo mbyoka yi na efuta. Ohayi kwathele wo oku eta omahooli moshilongo okuziilila kombinga ndjiya ka yaMbaye. Ohayi kwathele wo okuhumbata aadhani yetanga uuna taya ka dhana kiilongo yokokule.

Oongombe. Oongombe odha simana monkalamwenyo yomuntu. Unene aanafalama mboka haya munu noongobe ohayi imonene iimaliwa oyindji lela komwedhi kehe, oshoka ohaya landitha po oongombe ndhoka kaanafaalama aanene nenge mboka ye na uutomeno, shono hashi ya kwathele ya kale yiimonena iiyemo yawo. Ohaya vulu wo okulanditha omahini, eta ya imonene iiyemo yawo.

Yimwe yomiikulya yoshiwambo oyo oshimbombo, osha simanekwa oshoka ohashi gandja oonkondo, ondjuhwa ohayi liwa kaayenda nenge haliwa unene uuna pe na okanona taka piti mondjugo, omboga nayo oya simana oshoka ohayi liwa uuna omuntu tayi mondjila, uuna megumbo tamuya aayenda.

Uuteku woondjuhwa, aanafalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa omatompelo gi ili nogi ili yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya kale taya landitha po omayi etayii monene oshimaliwa, yamwe otaya tekula oondjuhwa etaya landitha po omakondombolo.

Oodjuhwa nenge nditye iikwamawawa, mbino oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi eta iiyemo komunafaalama ngoka teyi tekula. Uunafaalama woondjuhwa ohawu kwathele wo oshigwana shikale shamona iilonga, mboka taya kala tayape oondjuhwa okulya yo yamwe taya vulu okukala tayedhiwende.

Embakumbaku, embakumbaku olyo limwe yomiiyenditho mbyoka hayi kwathele unenenene miilonga yomomapya nenge yo moofaalama. Opuna ombakumbaku yoku pulula, opuna ombakumbaku yoku kuna, opuna wo ombakumbaku yoku teya.

Oshikunino osha simana unene tuu kumwene gwasho oshoka ohashi mu ningile iimaliwa oyindji ye oha vulu okwiimonena mo iikulya nenge iihulunde moshikunino she. Oshikunino ohashi kutha po oluhepo kaanamukunda nenge tu tye kaantu yopomudhingoloko mpono, oshoka ohaya kala taya longo moshikunino mono, e taya imonene mo iisimpo yawo komayandelo gomwedhi.

Aantu oyendji ohaya yugu oohi. Okuyuga oohi momeya omale ka shi shi oshiwanawa oshoka ohashi vulu oku etela omuntu omukithi goMalaria, omukithi guutalala. Ohashi vulika wo aantu mbono ya vule, ya kale ya like po nande okomayoka ngoka haga kala ge li momeya.

Oonkoshi Oonkoshi ohadhi adhika mokashana nenge nditye mEtosha, dho dhene odha simana oshoka oshipa shayo nenge nditye olutu lwayo ohashi vulu oku longithwa kaakwaniilwa opo yeshi zale, yo ya kale yena oonkondo dhafa dhonkoshi.

Aantu mboka yena oongwena pomahala gawo, ohaa longitha omashina ngoka ga longwako, guutekinolohi gokuteta iimeno, shono hashi yaningile yakale taya tete iimeno methimbo efupi, iilonga yawo ya ninga iishona, oshoka eshina ndjoka ohali tete owala okuza uule wometa yimwe, sigo oometa mbali, uule wowili yimwe.

Okadhila Okadhila oko oludhi lumwe lwomiinamwenyo yiikwamawawa. Okadhila kake holike kaantu mboka haya limi omahangu nenge ndi tye Aawambo, oshoka uudhila ohawu li nayi iilya yomahangu koomuma.

Oondjamba gwona okwedhi tanga tati ookahenge. Odhasimana koshilongo shetu Namibia oshoka odho hadhi nana aatalelipo yeye yatale Namibia yo taya futu iimaliwa koshilongo. Iimaliwa mbyono ohayi vulu okulongithwa okukandulapo omikundu odhindji moshilongo nenge yi longithwe oku gandjwa koothigwa. Oondjamba odha simana unene moshilongo shetu shaNamibia.

Ondjima. Ondjima osho oshinamwenyo shimwe shono hashi adhika momakuti nenge koondundu. Oshinamwenyo shino osha simana, oshoka ohashi nana aatalelipo oyendji taya zi kiilongo yi ili notaye ya oku shi tala. Aatalelipo mbono ohaya futu oshimaliwa koshilongo manga inaaye ya moshilongo, opo ya kale ya mona oshinamwenyo shika, shono hashi kwathele nee shi humithe komeho oshilongo, oshoka iimaliwa mbyono ohayi vulu oku ka kwathela okufuta oothigwa nenge mboka ye li momaluhepo.

Oshikunino ,oshikunino osha simana ku mwene gwasho oshoka ohashi mwetele iiyimati yili noyili. Oshikunino osha simana oshoka iiyimati mbyono ya kunwa mo uuna ya ningimo oyindji mwene goshikunino ohaga vulu okuyi landithapo eti monene iimaliwa ye.

Aatalelipo oyo aantu mboka hayazi kiilongo yimwe ta yeya okutalelapo moshilongo shetu. Oya simana molwaashono ohaya kwathele okufuta iimaliwa mbyono hayi vulu okulongithwa oompumbwe dhi ili nodhi ili moshilongo. Aatalelipo kombinga yimwe oyena uuwinayi molwaashono ohaya vulu okuya yatalelepo momahala mono etaya thigi yadhipagamo iinamwenyo mbyono yasimana ngaashi oondjamba nohashi ningwa kashili pamulandu gwoshilongo.

Iinamwenyo yomokuti Shimwe shomiinamwenyo yomokuti shono hashi adhika mokashana osho ondjamba. Yamwe ohaye yi ithana taya ti kahenge. Ondjamba yoyene oya simana, oshoka ohayi nana aazayizayi nenge aatalelipo. Uuna taye ya koNamibia ohaye ya okutala iinamwenyo mboka yi li mo. Kombinga yimwe ohayi vulu okukala ya yonagula po omapya gaakwashigwana nenge yi dhipage aakwashigwana uuna ya geya.

Ombuga Ombuga owo uunshitwe mboka hawu adhika moNamibia kombinga yokuuninginino. MoNamibia omu na ombuga ndjoka hayi ithanwa Namib. Mombuga mono ohamu adhika iimeno ngaashi okatanga kamuthithi, welwitchia noshowo eno lyomuthiya ndyokatali adhika koshihako shaNamibia. Ohamu adhika wo iinamwenyo ngaashi uupundja, uumenye noosino.

Ofabilika yomatama oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi kwathele oshigwana ya kutwe miilonga mono taya kala taya peya iimaliwa komwedhi. Omatama ohaga vulu okukala gatumwa kondje yoshilongo, iilongo mbyono tayi futu kwaangono teya tumine omatama. Shino ohashi kwathele oshilongo shi ninge iimaliwa oyindji.

Namibia okuna ehala ehala lyono hali ithanwa ombuga, ombuga ndjono ya lukwa Namib, mombuga muno oha mu adhika iimeno mbyono hayi vulu okuninga ethimbo ina yi lokwa ngaashi eno lyomuthiya mombuga omuna wo iinamwenyo yimwe ngaashi oosino noomenye.

Oongombe, aanafalama oyendji moshilongo shaNamibia ohaya munu oongombe nomalalakano gi ili no gi ili. Limwe lyomomalalakano olyo kutya oongombe ohadhi vulu okuya momathigathano yemwene gwofaalama ti imonene iiyemo ye tayi zi koombaanga noombaanga dhoka hadhi etapo omathigathano ngoka.

Okukwata oohi. Miigwana oyindji nenge tu tye momithigululwakalo odhindji aantu ohaa kwata oohi momikalo dhi ili nodhi ili. Yamwe ohaa longitha iishongo, yamwe ohaa longitha oonete, yamwe ohaa longitha uundjolo. Uuna aantu ya kwata oohi odhindji, ohaye dhi kukutike, taye ya ye dhi lye pethimbo lyokwenye. Yamwe ohaye kwata odhindji e taye dhi kukutike, e taye dhi landitha po kwaamboka ye na omukaga.

Oongolo, oongolo odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi adhika moshilongo shetu Namibia. Iiyamakuti oyindji oya tulwa mokashana hono hakiithanwa Etosha. Ongolo osho oshinamwenyo shono shina omayala omatokele nomaluudhe.

Okukwata oohi aantu oyendji moNamibia ohaa kwata oohi nomikalo dhi ili yamwe ohaa kwata noonete yamwe ohaa kwata noondjolo yamwe ohaa kwata niishongo, oonete ohadhi kwata oohi odhindji nohadhi vulu oku ka landithwa po kwaamboka ya hala oohi.

Iikunino MoNamibia omu na iikunino yi ili noyi ili. Miikunino ohamu kala mu na iikwamboga niihulunde. Iikwamboga ongaashi omatama. Omatama oga simana, oshoka mwene gofaalama oha vulu oku ke ga landitha po, e ta imonene oshimaliwa she. Moshikunino mono omu na wo iinima iiwanawa hayi ziilile mo kwaamboka taya longo mo otaya vulu okukala yi imonene oshimaliwa komaandelo gomwedhi.

Iikwamawa. Miikwamawawa omo muna iinamwenyo mbyoka hatu ithana kutya oombaka. Oombaka sho shene oshinamwenyo shoka hashi vulu okuliwa, hashi tekulilwa onyama yasho nwmge omayi gasho etaga landithwapo ,nenge tashi vala uumbaka uushona etawu landithwapo mwene gwombaka ndjono ti imonene iiyemo ye aka lande oompumbwe dhe.

Momuthigululwakalo gwaawambo uuna aantu yamana oku yungula iilya ohayi ka katulwa moshigandhi, noshigandhi osho shimwe shomiikwatelwa mbyoka ya simana lela oshoka oshinene sho ohashi pungula iilya oyindji niilya mbino ohayi kaliwa uuna mbyono kayili moshigandhi yapwapo.

Oshikunino ohashi vulu okukwathela mwene gwasho, a kale i imonena mo iilikolomwa ye mbyoka ha vulu okwiipalutha nayo uule wethimbo ele. Shono otashi mu kwathele a kale inaa kal anda we iihulunde kositola, tashi mu kwathele ye a kale ena oshimaliwa she megumbo ineshi longitha po miinima mbyoka inaayi pumbiwa ye ti imonene mo wo iimaliwa oyindji mokulanditha po iilikolomwa ye.

Oohi, oyendji yomaNamibia oye hole oku tekula oohi. Oohi odhina omawuwanawa oku tekula oshoka una dha ningi mo odhindji momeya ohadhi vulu oku landithwa po nenge una dha valathana ohadhi vulu wo oku landithwa po. Uuwinayi woohi ombono kutya una dhakwatwa komukithi adhihe ohadhi vulu oku sila mo momeya mwene gofalama ndjono ta kana thilu thilu.

Ombahe oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi adhika moNamibia. Oshinanwenyo shino unene ohashi adhika mokashana hono haka ithanwa Etosha. Osha simana oshoka oshipa shasho ohashi vulu okulongithwa, opo shi zalekwe aakwanilwa mbono opo tayeya mo muuwa.

Aanafalama oyendji, oya tokola opo yakale haya tekula oohi. Oohi ohadhi tekulwa monukalo gwa yooloka dhimwe odha ningilwa uunete nomuunete mono omo hadhi pelwa okulya. Uunete mono odha topolwa shi ikolelela komaludhi noshowo komalutu kutya odhina omakiya nenge kadhina omakwega.

Embakumbaku, embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho nenge omashina ngono haga longithwa uuna aantu taye ya poku longa epya. Embakumbaku olyina omauwanawa ogendji oshoka Ohali pulula oshinima oshinene muule wethimbo efupi.

Aantu oyendji moNamibia oya tokola opo ya kale taya tekula oohi. Oyena nduno omahangano gawo gokutekula oohi, yo taye dhi landithapo kwaamboka ya hala okukala taya landitha oohi dho moondoha. Mwene ngono ha kala ta tekula oohi, oha imonene mo iimaliwa oyindji uuna ta landitha po oohi dhoka.

Oohii, aanafalama nenge tutye aantu mbono yaninga uunamapya nuunimuna oyendji oyakuthapo eyithano ndono lyokutekula oohii taningi uukunino wawo pono takala tatekula oohii, ohashikwathele ne mokugandja iilonga kakwashingwana pomudhingoloko poka oshoka otamono iilonga okukala tayape oohii dhono okulya, ashike kombinga yimwe oohii dhono ohadhivulu okukala dhasa.

Aatalelipo uuna ta yeya moshilongo shetu oha ya etelele mo iimaliwa yo ohaya futu woo shi tayeya moshilongo. Uuwinayi mboka ta wu adhikamo moshilongo shaNamibia ngele otashiya kaa talelipo, oombudhi ndhono hadhi vulu okuyuga aatelelipo iinima yawo ngaashi: oongodhi, omashina goku topatopa, nosho woo omathano.

Oondjuhwa nenge ongeshefa yoondjuhwa Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi kwathele mofaalama dhi e te mo iimaliwa momikalo dhi ili nodhi ili. Omunangeshefa oha vulu okulanditha po oondjuhwa kaakwashigwana e ta imonene mo oshimaliwa. Oha vulu okulanditha omayi ngono taga vulu okulandwa po e ta imonene oshimaliwa she. Oha vulu okulanditha uuyuhwena e ta imonene mo oshimaliwa she shono ta vulu oku ka longitha.

Oshikunino, aanafalama oyendji oye na iikunino momapya gawo miikunino mono ha mu kala mu na iimeno yiili no yiili yamwe oye na omatama, oomboga, oondungu nayilwe yilwe. Oshikuni osha simana oshoka oha shi etapo iikulya mbyoka hayi vulu okuliwa kehe ethimbo.

Oshikunino osha simana unene pomudhiingoloko oshoka ohashi kutha aantu moluhepo. Oshikunino ohashi kala sha kuta aantu oyendji yopo mudhiingoloko mpoka etaya kala tayiimonene iimaliwa yawo komaandelo gomwedhi.

Ombahe, ombahe oyo shimwe shomiiyamakuti mbyoka haya adhikwa, oshinamwenyo shino oshasimana unene moNamibia, oshoka ohashi nana aazayizayi mboka haya futu oshimaliwa koshilongo, Oshipa shombahe ohashi longithwa kaakwaniila yAawambo, opo ya kale ya zala oshipa shono uuna ye li mUuwa.

Ongeshefa Anafaalama mboka haya limi nenge ye na uukunino ohaya kala taya landitha iilikolomwa yawo yomiikunino ngaashi omatama, oondungu nayilwe wo. Aanangeshefa mbaka ohaya imonene mo iiyemo yawo kuyo yene yo ohaya gandja wo iilonga koshigwana kwaa mboka haye ya landithile nenge kwaa mboka haya longo miikunino yo taye ya pe iimaliwa yawo komwedhi shi tagu si.

Uunamapya osho shimwe shomiilonga mbyoka ya simana moNamibia. Aanafaalama ohaya kala taya tsike iimeno yi ili noyi ili shono tashi kwathele oshilongo shi kale tashi mono omvula ya gwana. Oshoka omvula ohayi loko owala mpoka puna iimeno oyindji. Ohashi kwathele wo aakwashigwana oyendji ya kale ya mona iilonga moofaalama moka yo yatidhe po oluhepo.

Oohi, aanafaalama oyendji ohaya tekula oohi, ohaye dhi tekulile omatompelo giili nogiili. Entompelo lyotango aanafaalama ohaya ningi uuna oohi dha ningi odhindji, e taye dhi landitha po kaanafaalama mboka ya hala yaka tekule woo itaya imonene oshimaliwa shawo.

Iiyamakuti, shimwe shomiyamakuti mbyoka hayi adhikwa moshilongo shetu osho ombahe nenge onduli. Oshinamwenyo shino oshiwanawa mokutala, oshipa shasho ohashi vulu okulongithwa kaakwanilwa oshoka ohashi ulike unenentu, ohayi vulu wo okunana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo mboka haya futu iiyemo koshilongo shetu opo shi hume komeho.

Okukwata oohi, moNamibia omu na oohi dhiili no dhiili noohi ndhoka oondudhe, ohi yokambishi odho hadhi kwatwa momatale nenge moondombe. Oohi ndhono odha simana oshoka ohadhi vulu okukukutikwa dhika liwe pokwenye nenge dhi landithwepo kaakwashigwana mboka ye na omukaga.

Omboga Momuthigululwakalo omuna oomboga dhi ili nodhi ili, puna omboga yopamuthigululwakalo nomboga yopashinanena. Omboga yopashinanena ombwaanawa kumwene goshikunino oshoka oha vulu oku yi landitha po e ti imonene mo iiyemo ye.

Oohi dhefundja. Uuna wa mono efundja lyeya moNamibia oha li oohi dhi ili nodhi ili. Aakwashigwana ohaya kala mee taya kwata oohi dhawo, taye dhi kukutike. E ta ye ya okudhi lya pethimbo lyOkwenye. Yo yamwe ohaya kwaya odhindji dhindji opo ya landithe kwaamboka inaya mona oohi dhefundja, e taya imonene oshimaliwa shawo.

MoNamibia omuna aanafaalama yeli omaludhi nomaludhi, yamwe ohaya tekula oondjuhwa, yamwe ohaya tekula oohi. Yamwe otaya tekula oondjuhwa yo ya shuwe yedhi landithe po. Yamwe otaya tekula oondjuhwa yo ya landithe po woo omayi goondjuhwa.

Ombuga olyo ehala ndoka lya mbugala hali adhika miilongo yimwe yo muAfrica. MoNamibia omuna ombuga hayi ithanwa Namib, mombuga mono ohamu adhika iimeno ngaashi Welwitschia merabilis, !Nara noshowo iinamwenyo ngaashi oosino, uumenye nayi kwawo yilwe. Mombuga ihamu lokwa shinene.

Ondjuhwa yOshiwambo ohayi liwa unene piituthi mbyono hayi ningwa momuthigululwakalo gOshiwambo. Ondjuhwa ohayi liwa pethimbo aantu taya pititha mo okanona okashona mondjugo. Ondjuhwa ohayi liwa kaayenda mboka ye ya okutseyika.

Ombahi, ombahi oyo shimwe shomiiyamakuti mbyoka hayi adhika mokashana hoka haka ithanwa kutya Etosha National Park. Ombahi oyasimana oshoka ohayi nana aatalelipo tayazi kiilongo niilongo e tayeya okuyi tala moNamibia.

Uuteku woohi. Aantu oyendji oya simaneka oku tekula oohi nenge omahangano ogendji ohaga tekula oohi ya ningila opo yakale tayedhi landitha uuna dhaninga odhindji yo taya imonene iiyemo yawo. Uuteku woohi owasimana oshoka ohawu kala wa kwathela aakwashigwana nenge antu yopomudhingoloko mpono ohaya kala yamona iilonga moofabulika mono etaya kala taya tekula oohi ,yo taya mono iiyemo yawo komaandelo gomwedhi

MoNamibia omu na aanafaalama yi ivule. Yamwe ohaya munu iikwamawawa yo yamwe ohaya munu iimuna nenge ndi tye oongombe. Aanafaalama mboka haya munu oongombe ohaya imonene iinima oyindji mbyono tayi zi koongombe ngaashi omahini taga vulu okulandithwa po nenge uutana mboka tawu vulu okulandithwa po yi imonene iimaliwa. Ohaya vulu okulanditha po oongombe ndhoka oonene nenge ndhoka dha kulupa yo taya imonene mo oshimaliwa.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa kaanafaalama moNamibia. Oongombe dhodhene odha simana kaakwashigwana, oshoka ohadhi vulu okusa piituthi yuuwanawa nenge yuuwinayi, oohango nenge oosa. Ohadhi vulu wo okusa momalufuko gOshiwambo. Ohadhi vulu wo okulandithwa po ye mwene gwadho ti imonene mo oshimaliwa she.

Oombaka odho dhimwe dho miikwamawawa mbyoka ya simana moshilongo, oshoka ohadhi vulu okutelekelwa omuyenda uuna te ya megumbo. Ohadhi vulu wo okulandithwa po ye mwene goshinamwenyo shika ta mono iiyemo. Iiyemo mbyoka oha vulu okuyi longitha oku ka landela ndhoka dha hupa po iikulya, opo kaa dhi se kondjala. Otashi kwathele wo ongeshefa yoombaka yi ye pombanda.

Efuta, moNamibia ohamu adhika efuta ndyoka lyi li kuuninginino woshilongo. Efuta ndino ohali nana aataleli po taya zi kiilongo no kiilongo opo ye ye yeli tale yo taya futu iimaliwa oshilongo shetu.

Ombuga. Moshilongo shetu omu na ombuga hayi ithanwa Namib. Moshilongo shetu ohamu adhika iinima yi ili noyi ili. Omu na oshimeno shedhina Welwitchia Mirabillis, shono sha simana nohashi dhana onkandangala moshilongo shetu, oshoka oshi shmwe shomiimeno mbyoka yi li koshihako shaNamibia. Ohamu adhika wo oosino, ohamu adhika wo okameno haka ithanwa !Nara.

Ongalongombe oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka ha yi tekulwa nenge nditye ha yi kala mEtosha National Park. Oshinamwenyo shino osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka ha yi nana aatalelipo sho ta yeya moshilongo, sho shene osha simana oshoka ooniga dhasho oha dhi vulu okulandithwapo sho oshilongo ta shi imonene oshimaliwa.

Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka yi na omawanawa. Oshinamwenyo shika ohashi kala lela shakoka, nohashi kala shina omulungu omushunga, nenge omutiligane.

Okuyula oohi Iilongo ayihe aantu ohaya kala taya yula oohi shi ikwatelela kutya otaya longitha omukalo guni. Yamwe ohaya longitha oonete, yamwe ohaya longitha osikepa, yamwe ohaya longitha uundjolo, onkene mboka haya longitha oonete ohaya vulu yi imonena oohi odhindji shi vulithe mboka taya longitha uundjolo, oshoka uundjolo ohawu kwata owala oohi oonshona.

Okukwata oohi aantu oyendji moNamibia ohaya kwata oohi nomikalo dhiili nodhiili yamwe ohaalongitha ondjolo yamwe ohaalongitha oonete. Oonete oombwanawa oshoka ohadhikwata oohi odhindji noohi dhono uuna wedhikwata odhindji ohovulu okudhi kukutika etwiimonenemo iiyemo..

Aataleli po ohaya vulu okukwatha oshilongo shiye pombanda nenge tutye shihume komeho oshoka, ohaya futu iiyemo uuna tayeya moNamibia okutala iinamwenyo na kesheshoka shili moNamibia. Okutya kombinga yimwe ohashi vulu okukala oshiwinayi oshoka aataleli po mboka uuna yakatalela po momahala gamwe ngaashi mEtosha National Park ohaya vulu okudhipaga iinamwenyo yetu kashili paveta mbyoka hayi vulu okukwathela oshilongo.

Efuta olyo lyimwe lyomuushitwe ndoka hali nana aatalelipo nenge aazazazayi opo ya ze kiilongo yawo yeye yatalelepo efuta.

Embakumbaku olyo limwe halikwathele unene iilonga yomepya, embakumbaku ohalikwathele okupulula lyo ohalikwathele okukuna, okuyungula nenge tutye okuteya.

Okashana nenge Etosha ohali adhika moshilongo shetu kuumbugantu waNamibia. MEtosha ohamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili. Shimwe shomwaambyono ohashi ithanwa kahenge nenge ondjamba. Osho wo hashi nana aazayizayi ye ye ya talele po oshilongo shetu.

Iiyamakuti, moNamibia omuna iiyamakuti oyindji yi ili noyi ili, yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi adhika mombuga oyo oosino nuupundja. Yamwe ohaye wu ithana taati okamenye. Osino oya simana moNamibia oshoka osho shinamwenyo shimwe shono sha tulwa nokoshihako shoshilongo.

Efuta. Efuta olyo ehala ndoka hali adhika komukunkulo gwa Namibia. Efuta ohali adhika kombinga yokuniinginino . Efuta olya kondeka oondoolopa ngaashi o Walvis Bay, Henties Bay no Ludertz. Mefuta ohamu adhika oohi mo ohamukala woo oosikepa.

Oshikunino ohashi mana omeya. Nuuna kwa kala kaakuna omuloka iimeno ohai kala ya hala omeya eta yi si po. Ominino ohadhi kala dhina ondilo. Uumeno ngele wa si po kapuna we kutya otawu ka kuthwa peni oshoka shampa wa ganya ihawu vulu we okukoka ohawu si po owala.

Eno lyomutyuula ohali adhika mombuga yaNamib. Olina oshilonga sha simana oshoka ohali eta aatalelipo moshilongo. Aatalelipo mbono ohaya futu oshimaliwa kuuministeli wunasha nomatalelepo niimaliwa mbyono ohayi vulu oku kwathela oothigwa noku kandulapo oluhepo moshilongo sha Namibia.

iikunino Iikunino ohayi kwathele aantu moku imonena iiyemo yawo. Ohayi kwathele wo aakwashigwana okukala ya mona iilonga yo taya kala taya pewa iiyemo komayandelo gomwedhi. Ohayi kwathele wo mwene goshikunino a kale ta mono iiyemo mokulanditha iihulunde niikwamboga mbyoka ha limi moshikunino moka.

Iilya yomahangu, mepya ohamu mene iimeno yiili noyi ili niilya yomahangu oyo yimwe mpyoka yili mo ya simana nenge nditye hayi limwa ombinga onene oshoka oya simana ohayi vulu oku liwa uule womvula, ohayi vulu woo oku landithwa po omuntu tiimonene mo oshimaliwe she shokomwedhi ashike iilya mbyono oyi na iilonga oyindji.

MoNamibia omuna iithitukuti yiili noyiili. Shimwe shomiinamwenyo mbyono yasimana hayi adhika mokuti osho ondjamba. Ondjamba ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo yiili noyiili. Ondjamba oya simana, oshoka oyina oshipa shono hashi vulu okulongithwa okuzaliwa unene tuu kaakwaniilwa yAawambo opo ya kale yena oonkondo dhondjamba.

Oshikunino Oshikunino ohashi kwathele mwene gwasho akale tiimonene iiyemo uuna ta landithapo iilikolomwa ye. Oshikunino ohashi kwathele aantu yopomukunda nenge nditye aantu yo pomudhingolokolongo mpono yiimonene iilonga oshoka mwene goshikunino oha kutu aantu taya zi pomudhingoloko mpono eta kala teya pe oshimaliwa she komaandelo gomweedhi. Oshikunino ohashi dhipaga po oompumbwe odhindji dhaakwashigwana yopomukunda ngaashi oku landa omatama, oondungu niinima yilwe popepipepi.

Oshikunino Aanafaalama oyendji oye na iikunino mono hayi imonene iiyemo yawo. Oshikunino osha simana, oshoka ohashi kutha po omwaalu ogundji gwaantu kaye na iilonga pomukunda nenge pomudhingoloko, oshoka aaniilonga oyendji ohaya kala ya kutwa mo e taya kala taya pewa iiyemo yawo komayandelo gomwedhi.

Oshikunino, oshikuino oshina omawuwanawa ogendji kumwene gwasho oshoka ohashi mu utele iiyemo uuna talandithapo iihulunde mbyoka halongo moshikunino she. Oshikunino oshili nawa oshoka mwene gwasho ohavulu okumona mo iihulunde mbyoka havulu okukala tali peha lyokukalanda iikulya koositola.

MoNamibia omuna aantu ye na uunafaalama wi ili nowi ili. Yamwe ohaya faalama oondjuhwa, yamwe iitekulwa namwenyo. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi kwathele mwene gofaalama, hadhi mu kwathele dhimu etele iiyemo momukalo gwi ili nogu ili, ta vulu oku landithapo oondjuhwa dhodhene dhomwenyo nenge omayi ta imonene iisimpo a vule oku ka landa iikulya.

Iilongo ayihe muuyuni oyi na iilandopangelo. MoNamibia oshilandopangelo ohashi ithanwa Ovenduka. Ovenduka olyo ehala ndyono li li pamuthika gopandoloopa hali monika nawa. Omu na oopate dhi li pandondo lela. Omu na oongeleka dhi ili nodhi ili.

Uunamapya. Aanafaalama ayehe haya longitha omashina goku pulula. Ohashi yaningile woo iilonga yikale iipu . Uuna wongo iimeno yoye nenge iikwamboga yoye ohovulu oku yilandithapo eto imonenemo iimaliwa. Iimaliwa mbyono ohayi longithwa kaanafaalama okulanda oompumbwe dhawo dhoshigwana.

Egumbo lyopamuthigululwakalo ohali kala lyadhikwa niiti , meni lyegumbo ohamu kala muna oondunda dha dhikwa miiti, dho dhaningwa nomwiidhi omukukutu. Egumbo lyopamuthigululwakalo ohali monika nawa, oshoka iinima mbi yili mo oyo pamuthigulwakalo .

Namibia oshilongo shoka sha yambekwa noombuga. Oshi na ombuga hayi ithanwa Namib. Mombuga moka ohamu adhika iinamwenyo niimeno. Oshi na oshimeno sho! Nara mo ohamu adhika wo oshimeno hashi ithanwa welwitchia mirabilis ndjoka hayi monika yi li koshihako shaNamibia. Ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oongwee noosino.

Oombaka. Oombaka odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama. Oombaka osho oshinamwenyo shimwe shomiikwamawawa. Oshinamwenyo shino ohashi tekulilwa onyama yasho. Ohashi longithwa wo okulandithwa po yemwene gofaalama tiimonene iiyemo ye. Aantu ohaya vulu okulanditha omayi gasho.

Ombuga .Moshilongo sha Namibia ohamu adhika ombuga . Ohamu adhika iimeno ngaashi eno lyomuthiya ndono hali monika lili koshimaliwa oshikulu sha Namibia shothilinga . Ohamu adhika woo oshimeno hashi ithanwa o Welwistchia mirabilis shoka hashi adhika koshihako shoshilongo. Ohamu adhika woo iinamwenyo yi ili noyi ili.

Iikwamawawa Iikwamawawa oyo iinamwenyo mbyoka yi na omawawa. Yimwe yomiikwamawawa oyo oombaka noondjuhwa. Uuna wa adha omunafaalama e na iinamwenyo mbika oha vulu okukala ti imonene mo iiyemo uuna ta landitha po omayi gayo, nenge ta landitha po uuyuhwena nenge uumbakona kaanafaalama mboka ya hala ya ka tameke oongeshefa dhawo, ti imonene mo oshimaliwa she.

Aanafaalama oyendji oyena iitekulwa namwenyo mbyono hayi ithanwa oondjuhwa . Oondjuhwa oombwanawa oku tekula oshoka ohadhi valathana meendelelo. Omayi gadho ohaga vulu oku landithwapo ye omunafaalama ti imonenemo ye. Uuyuhwena ngele owaningi oomwedhi ndatu ohawu vulu woo okulandithwapo ye mwene gwofaalama ti imonene iimaliwa ye.

Uudhila owo oludhi lumwe lwiikwamawawa mbyoka hayi adhika miilongo yi ili noyi ili. Uudhila kawu holike unene pamuthigululwakalo gwetu gwAawambo oshoka ohawu okulya po ehawo lyetu nenge nditye hawu lipo iilikolomwa yetu mbyoka yili mepya. Uudhila wo wene ohawu gandja iilonga komuntu ngoka ena epya, oshoka oha kala ta uhala esiku alihe eli mepya ta mbondola, nenge nditye ta hampagula omandoloma opo uudhila wuye kokule.

Moshilongo shetu omuna omaushitwe gi ili nogi ili omuna ombinga ndjono hatu ithana kutya ombuga. Mombuga mono ohamu adhika efululu ohamu yi owala oohauto dhombaki dhono hadhi vulu okutaaguluka mevi lyefululu.

Oshikunino. Oshikunino oshiwanawa kumwene gwasho oshoka ohashi mweetele iiyemo uuna ta landitha po iilikolomwa ye ohi imonene mo iiyemo. Oshikunino ngele shili pomukunda ohashi kala wo sha kutha po ompito yoluhepo. Unene tuu kwaamboka taya kala taya longo moshikunino mono eta ya imonene iiyemo yawo komaandelo gomwedhi.

Uunafaalama nuutekinolohi. Mopaife aanafaalama ohaya longitha omashina omanene oku pulula, oku kuna, oku teya noku longa iikunino yawo shono tashi ningitha aakwashigwana oyendji ya kale inaaya mona iilonga oshoka iilonga otayi longwa po komashina nenge tutye komambakumbaku.

Ongombe. Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi munwa kaanafaalama yomoshilongo shetu Namibia. Oongombe ohadhi munwa oshoka ohadhi vulu okuza omahini ngoka taga vulu okulandithwa po yemwene goongombe ti imonene iisimpo.

Oonyanga odho dhimwe dho miihulunde mbyoka hayi mene miikunino. Oonyanga ohadhi vulu okulandithwapo ye mwene gofalama ta imonene iiyemo ye. Mwene gofalama oha vulu okukonga aaniilonga ye mboka ta kala ta futu mbo haya landitha oonyanga, e taya imonene iiyemo yawo.

Osha simana unene aanafaalama taya longo aantu yomomukunda nenge nditye yopomudhingoloko uulongelwe wuna sha nokuputudha iimeno. Shino ohashi kwathele opo mbono yena oonkondo dhoku kaninga uukunino yi imonene uulongelwe nkene yena okukala niimeno.

Oshikunino, oshikunino ohashi kwathele aakwashigwana nenge nditye mwene gwasho akale ta imonene iiyemo. Ohashi kwathele wo aantu mboka yaza pomikunda dhopo pepi ya kale ya mona iilonga moshikunino moka. Oshikunino ohashi vulu oku kala shina uuwinayi oshoka mwene gwasho ota vulu oku kala ta futu omeya ogendji kehe komwedhi. Iimeno ohayi vulu oku kala ya kwatwa komikithi, ye ta landa omiti odhidji dhoku dhipagapo omikithi dhiimeno.

Uuna tashiya komuthigululwakalo gwaawambo aantu nenge nditye aakadhona mbono ya koka ohaya yi mohango yoshiwambo ndjoka hayi ithanwa olufufuko, olufufuko olwasimana oshoka otalu ulike kutya omukadhona ngashingeyi okwa koka.

Iilya yomahangu oyo iilya mbyono yi na iilonga okutameka tuu sho to yi pulula, to yi kunu, to yi helele, to yi teya, to yi keelele uudhila, to yi tula polupale, to yi yungula nuuna she ya pethimbo lyokuyungula, ohashi kwata ethimbo, opo iilya mbyoka yi pwe okuyelwa, opo nawa yi ka pungulwe momashisha.

Aanafaalama oyendji oya konga omukalo ngoka goku kala yena iimeno yawo ta yeyi meneke miikunino ashike ota yeshi ningi pa mukalo gopa ndoolopa . Iikunino ya tulwa muunima uushuushuka uutokele mono omo hamu tulwa omuhoho gi ili nogi ili.

Iilikolwomwa yo mepya, uuna aantu ya mana oku yungula, ohaya kutha oshako etay tulamo iilikolomwa yayo, opo yaka landithe. Iilikolomwa mbyoka onga shi omakunde, omapungu, iilyalyaka nosho wo yilwe.

Aantu oyendji uuna taaningi iituthi yawo ohaye keyi ningile koohotela. Oohotela ogo omahala ngoka giikalelela gamwenena mono hamukala muna omalapi omatokele nuulapi uutiligane piitaafula opo aantu yiinyanydhe moshituthi shontuma.

Oshikunino, oshikunino osho shimwe shomiilonga yaanafaalama, aantu haya vulu okukala yi ipyakidhila taya longo moshikunino yo taya pewa iisimpo. Ashike oshi na uuwinayi kumwene gwasho, oshoka oha vulu okukala ta futu omeya ogendjigendji ngono haga longithwa okutekela iimeno.

Oshikunino, oshikunino sho shene oshina omauwanawa no mauwineyi ogendji. Uuwanawa oombono kutya mwene gwoshikunino oha ilikolele mo iilikolwa ye. Ye teyi landitha po ta ningi oshimaliwa . Uuwineyi oombono kutya ohashi vulu oku pula omeya ogendji, oku etapo oshikunino oshina ondjila ondeka. Mwene goshikunino okwa pumbwa oku landa ominino dhoka dhina ondilo, osho wo okwa pumbwa oku konga aatonateli ye ta kala teya futu komwedhi kehe.

Ondjuhwa, Ondjuhwa yoyene oyina esimano enenenene momuthigululwa gwaawambo ohayidhipagelwa aayenda uuna tayeya okutseyika, ohayidhipagelwa woo aayenda uuna tayeeta etegelelo. Ondjuhwa ohayivulu okudhipagwa poshituthi shohango ondjuhwa oyasimana oshoka ohayi vala omayi.

Iikwamawawa Oondjuhwa odho iinamwenyo shomiikwamawawa shoka hashi vulu okukwathela omukwashigwana kehe oku eta po iisimpo. Ondjuhwa ohayi vulu okukala ya vala omayi e taga landithwa po. Ohayi vulu okutekulilwa onyama tadhi vulu okukala dha landwa po kaakwashigwana ye mwene goondjuhwa ta ningi oshimaliwa she. Oondjuhwa odha simana.

Oohi. Moshilongo shetu Namibia omuna omahangano ogendji ngoka haga tekula oohi. Okutekela oohi okuna ondjila onde, oshoka iikulya oyina ondilo . Oohi uuna inaadhi silwa oshimpwiyu momeya moka ohadhi vulu okusa thiluthilu eto kana.

Oshikunino Oshikunino shomwene oshina omauwanawa nomauwinawi ogendji. Uuwinayi owo mbono kutya oshikunino ohashi hepeke omeya mpono mwene goshikunino te kiiyadha ta futu omeya ga pita niimaliwa oyindji. Oku ninga po oshikunino okuna ondilo oshoka otashi pula omuntu a kale a landa oopayipi odhindji, dho odhina ondilo.

Ombuga, ombuga oyo ehala ndjoka hali adhika moshilongo nenge muuyuni, ihaali lokwa shinene nene komvula. Pehala mpono oha mu kala mwa ndjena, nuuna tamu yimo ohamu yimo noohawuto dhi na dhomalola omanene oo4-by-4 shaashi ohamu kala mu na eefulu ndjono hali vulu okukala lya dhamela oohawuto unene uuhawuto mboka uushona. Ombuga ohayi etele oshilongo aazayizayi.

Moshilongo shetu omuna uushitwe hawu monika nawa ,uushitwe wiilulundundu iikulundundu mbyoka hayi monika nawa ya tatuka pokati ya tatulwa komeya nenge kombepo ohayi monika nawa na oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi nana aazayizayi opo yeye ya talele po oshilongo shetu.

Okutekula oondjuhwa Ondjuhwa osho oshinamwenyo shoka hashi tekulwa kaanafaalama oshinamwenyo shika osha simana, oshoka ohashi kwathele. Ohashi zi omayi ngono haga vulu oku ka landithwa po ye mwene gofaalama ti imonene iiyemo. Ondjuhwa ohayi vulu okulandithwa po yi na omwenyo e tayi zi oshimaliwa. Uuyuhwena nawo ohawu vulu okulandithwa po ndele omunafaalama ti imonene oshimaliwa.

Oshikunino. Oshikunino shoshene oshina omawuwanawa ogendjii sho oshina woo omauwinayi ogendji . Shimwe shomuuwinayi onga mwene gwoshikunini owuna okukala tofutu omeya ogendji oshoka oshikunino ohashi pula omeya ogendji unene ngoka haga longithwa oku tekela iimeno . Oshina omawuwanawa oshoka ohashi vulu oku kukwatha oku ku etela iiyemo uuna aantu tayeya okulanda iilikolomwa yoye mbyoka ho landitha onga mwene gwoshikunino.

Oongome. Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaanafaalama. Oshinamwenyo shika osha simana oshoka ohashi longithwa oku pulula . Oongombe ohadhi longithwa woo okunana omatemba. Oongombe oyina oshilonga oshoka ohayi etapo omahini ngoka haga vulu oku landithwa ye mwene gwongombe ti imonenemo iiyemo ye.

Moshilongo shetu omu na iikukulundundu. Miikulundundu muno oha mu kala mu na omakololo, ngono ga ningwa po kombepo, nenge komvula. Momakololo mono oho vulu oku kuutumba mo, nenge to tema mo omulilo, e to kala mo.

Osino oyo yimwe yomii namwenyo iiyamakuti mbyoka hayi adhika moNamibia. Oshinamwenyo shino ohashi nana aanzainzai eta yeya koshilongo shaNamibia taya futu iimaliwa opo yeshi mone. Shoshene ohashi adhika mokashana, oshinamwenyo shino osha simana oshoka oshili nokoshi hako shaNamibia.

Oku kwata oohi, aantu oyendji ohaa kwata oohi yi ili noyi ili. Unene wo aantu oye hole oku kwata oohi noonete, oshoka monete oha mu yi oohi odhindji, muule wethimbo efupi.

Omulongo . Omulongo ogo ehala ndoka hali kala tali matuka omeya . Monamibia omuna omilonga odhindji . Omuna Omulonga gwakavango, omuna omulonga gwa Orange ,omuna omulonga gwa Kunene. Omulonga gwa Kunene ogwo gumwe gwomomulonga ngoka hagu taambathana omeya tagazi ko Angola.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulilwa omatompelo gi ili nogi ili. Etompelo yetupe, oto vulu okukala totekula oondjuhwa opo yavule okulanditha po omayi gadho nenge alandithe po oondjuhwa dhomwenyo e tiimonene iimaliwa ye.

MoNamibia nenge nditye moshilongo shetu omuna iikulundundu, iikulundundu mbyono ohayi vulu okukala yina omakololo ngono ga etwa po kombepo sho tayi pepe nenge ga etwa po komeya shota gakunguluka gomvula.

Ondjamba, yamwe oha yeyi ithana taya ti Kashenge. Oshinamwenyo shino osha simana moNamibia oshoka oha shi nana aazayizayi nenge nditye aatalelipo mboka haye ya okushitala yo taya futu iimaliwa kepangelo kombinga yimwe oshinamwenyo shino uuna sha zimo mokashana ndele e tashi yi momikunda oha shi vulu okuthiga sha nyanyaleka nenge nditye sha hanagulapo omapya gaanamukunda.

Oohi dhoOshiwambo, ngele tashiya komuthigululwakalo gwOshiwambo oyendji nenge nditye omwaalu ogundji ogwasimaneka okulya oohi dhefundja. Oohi ndhoka oonduudhe odhasimanekwa oshoka ohadhi vulu okulandithwa, tadhi kukutikwa yo aantu tayi imonene mo iiyemo yawo popenzela. Ohadhi vulu wo okuliwa ethimbo lyokwenye uuna dhakukutikwa nawa.

Embakumbaku. Embakumbaku ohali kwathele unene miilonga yomepya. Embakumbaku ohali vulu oku pulula. Embakumbaku ohali vulu oku kuna. Embakumbaku ohali vulu oku teya. Embakumbaku ohali vulu wo okuyungula iilya molupale.

Omikalo dhokukwata oohi, aayuli yoohi ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili, yamwe ohaya longitha oondjolo, yamwe ohaya longitha oonete, onete ombwanawa oshoka ohayi zi mo yakwata oohi odhindji, ondjolo nayo ombwaanawa, ashike ohayi kwata ethimbo.

Iikombo noonzi oyo yimwe yomiinamwenyo mboka hayi vulu okukala ya kwathela omunafaalama nenge mwene gwayo nenge tutye omunafaalama ngono te yimunu monkalamwenyo ye . Ohayi vulu okukala ya landwapo ye omunafaalama tamono oshimaliwa. Omunafaalama oha vulu okukala akuta omuniilonga ngoka ti ipyakidhile ye tafutu iimaliwa shoka tashi kwathele oku tidhapo oluhepo moshigwana shaaNamibia.

MoNamibia omu na ombuga ndjoka hayi ithanwa oNamib. Mombuga muka ohamu adhika iimeno ngaashi oWelwitchia Mirabiris, oshimeno shoNara osho wo eno lyomuthiya. Mombuga ihamu lokwa nolundji ohamu kala iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku idhidhimikila enota ngaashi oosino nuumenye.

Oondjamba oyo yimwe yomiithitukuti mbyoka hayi adhika mokashana kaNamibia, okashona hono haka ithanwa Etosha. mEtosha ohamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili, yo iinamwenyo mbino oyo nee hayi nana nenge hayi eta aazayizayi nenge ndutye aatalelipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili, etaye ya ya take iinamwenyo mboka. Uuna tayeya moshilongo shetu ohaya futu iimaliwa oyindjiyindji mbyoka hayi vulu oku longithwa koshilongo.

Oshikunino osha simana unene kaakwashigwana nenge ndi tye kaanamukunda, oshoka ohaya imonene mo iilikolomwa yawo mbyoka taya vulu kala ye yi longithe oku yi lya po. Iinima mbino ngaashi omatama oto vulu oku yi landitha po e to imonene iimaliwa ye mwene moshikunino. Osho wo mwene gwoshikunino ota vulu okukonga aantu ye ye ya kale tale taya longo mo ye te ya pe iiyemo komayandelo gomwedhi yo yi imonene mo shawo shomondjato.

Omahangano ogendji ohaga tekula oohi. Oohi odhina omauwanawa oshoka, uuna dha ningi mo odhindji ohadhi vulu oku landithwa po, ye mwene gwehangano ta imonene mo oshimaliwa, ashike uuna oohi dha kwatwa kuutalala ohadhi vulu okusa po adhihe thiluthilu, na nwene goohi oha kala inaa monamosha.

Ombahe. Yamwe oye yi tumbula taya ti onduli. Ombahe oya simana moshilongo shetu shaNamibia, oshoka ohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo yo taya futu oshimaliwa koshilongo. Ombahe ohayi adhika mokashana hono hatu ithana Etosha National Park. Ombahe oya simana moshilongo shetu.

Osino oshinanwenyo oshimwe shomiinamwenyo mbyoka yasimana moNamibia. Ohayi adhika koshihako shaNamibia oshoka shakalelapo uukumwe moNamibia. Aazayizayi yeye yeshitale oshoka oshimwe shomiinamwenyo mbyoka yapumbwa miilongo yimwe yaAfrica.

Aanafalama mboka haya munu oongombe ohaya mono mo uuwanawa owundji. Uuwanawa wotango itaya vulu okulanditha po omahini goongombe dhawo etaya mono iimaliwa, okulanditha po oongombe, uutana. Uuwinayi owo mbono kutya oongombe ohadhi vulu okukwatwa komukithi etadhi sipo.

Moshilongo shetu omuna ohala ngoka omawanawa haga vulu okunana aazayizayi taa zi kiilongo yawo etayeya yega tale. limwe lomomahala olyo ehala ndoka lina iikulundundu mbyoka hayi adhika muumbugantu yaNamibia.

Mbakumbaku ohayi kwatha miilonga oyindji yomepya ohayi kwatha okupulula ohayi kwatha okukuna ohayi kwatha wo okuhwa iilya posipale nenge nditye polupale shono hashi ningi iilonga oyindji yomepya yi kale ya longwa muule we thimbo efupi.

Iikwamawawa. Oonkanga odho dhimwe dhomiinamwenyo yiikwamawawa mbyoka hayi adhika mo Namibia. Oonkanga odhina uuwanwa oshoka ohadhi kwathele, ohadhi nana aazaizai tayeya okudhitala yo taya futu iishshela koshilongo tayi gwedha ko kuuwanawa woshilongo kiimaliwa yoshilongo okutya oonkanga nge inadhi edhililwa ohadhi vulu okukala tadhi tapakana moondjila tadhi eta iiponga

Oohi dhOshiwambo odho oohi ndhoka hadhi adhika moshana. Ohadhi kwatwa niishongo, ohadhi kutha po omukaga ngaashi miitopolwa mbyono ya nika Owambo oshowo moshitopolwa shaKavango moNamibia. Uuna dha kwatwa ohadhi vulu okukukuta, dhi ka liwe ishewe mokwenye, shono tashi kwathele aantu ya kale ye na omweelelo uule wethimbo.

Enongelo, enongelo olya simana moNamibia, uunona tawu yi kenongelo ohawu zi ko wuna oondunge, ohawu zi ko wuna omayele omape nohawu kwathelwa opo wu kale wa mona mo uunongo uupe moshikola. Omanongelo omawanawa shaashi ohaga patulula uunona oompito ndjoka oku za poondondo ooshona sigo opo ndondo onene. Omanongelo omawanawa kaalongi.

Ondjambameya oyo shimwe sho miinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya. Oshinamwenyo shimwe hashi vulu okunana aazayizayi uuna taye ya okutalelapo moshilongo. Opo nee aazayizayi mbono ya mone oshinamwenyo shono ondjambameya, ohaya futu nee iiyemo mbyono hayi yi koshilongo shetu. Hayi vulu okuyambulapo oshilongo shetu, hayi vulu okulongithwa wo mokukwathela aakwanaluhepo.

Ombuga ya Namibia oyo ombuga ndjoka hayi nana aatalelipo oyendji taya zi kiilongo niilongo. Mombuga mono ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oosino, ohamu adhika wo iimeno ngaashi o!Nara noshowo oshimeno shetu sha simana oWelwitchia mirrabilis. Ohamu adhika wo iinamwenyo ngaashi uupundja. Ohamu adhika wo iinamwenyo oongwe.

Olufuko. Olufuko olwo ohango yoshiwàmbo, ndjoka hayi ningilwa aakadhona uuna ya monika ya koka. Nena ohayi ningilwa aakadhona mboka ya monika ye na omagundji nenge yeli pethimbo lyokupita etanda. Opo sho taya koko ya kale yaya muule wohango ndjo. Ohashi ningilwa nee opo shu ulike kutya, aakadhona oye li pethimbo lyokwiimonena aalumentu yawo, ohashi kwathele woo aakadhona kaaya mite mbala. Omuthigululwakalo gwaawambo.

Okuyela Okuyela ogo omukalo gumwe hagu longithwa uuna aantu taya longo iilya mepya. Iilya shampa ya yungulwa, ya kuthwa mumwe niihenguti ohayi yelwa, opo nduno shampa ya yelwa ohayi ka pungulwa. Oshinima shino osha simana momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka iilya itayi vulu okuya moshinda inaayi yelwa.

Oshikunino shiimeno osho shimwe oshilonga shuunamapya tashi vulu oku kala tashe etele mwene gwasho iiyemo. Oshikunino ohashi kwathele okukutha po oluhepo, oshoka ohashi kala tashi longwa kaantu yopomudhingoloko mpoka, taya mono iiyemo komwedhi.

Ombuga yi li moshilongo shetu Namibia, ombuga hayi nana aazayizayi ye ye ya tale yo taya futu iiyemo koshilongo. Ombuga ohayi nana aazayizayi oyendji hayi etitha oshilongo shetu shi ye pombanda molwaashono kehe gumwe osho wala ta tanga kutya oshilongo shetu shaNamibia oshi na uunshitwe uuwanawa.

Uunafaalama nuuniimuna Oongombe odho dhimwe dhomiimuna mbyoka hayi munwa kAawambo nenge hayi munwa kaakwashigwana yomoNamibia, opo yi ikwathele. Oyi na omauwanawa ogendji, oshoka oongombe ohadhi vulu okukwathela okupulula, ohadhi kwathele wo uuna ya kulupa tayi landithwa po e tayi gandja iiyemo yi longithwe mezimo. Ohayi vulu okudhipagwa piituthi iiwanawa niiwinayi.

Okupulula Aawambo oyo aantu mboka haya kala taya longo iilongomwa yawo yomepya nuudhigu. Uuna omvula ya loko ohaya longitha oomabkumbaku nenge iimuna okupulula, opo yi imonene iipalutha yawo. Oombakumbaku odha simanekwa okulongithwa okupulula shinene, shaashi ohadhi kwathele, ohadhi mana po ethimbo. Ohadhi kwathele.

Oofabulika odha simana moshilongo shetu molwa shoka ojadhi kwathele aagundjuka nenge aantu ohaya pewa oonda yotaya kala taya imonene iiyemo kuyo yene otaa vulu okumona mo iiyemo yaa kwathele komagumbo gawo otaa vulu okumona mo iiyemo yavkwathele oofamili dhawo yo taa nanwa wo iihohela.